̈Tɔ, kom n-kpe ka dobba yɛn baai looi kom maa ka so ʒiri kom ka ye liiga zaɣ' ʒee jinjam sabinli ni zaɣ' vakahili ka yino maa gbubi kaabeegi ka yino maa ʒiri gala ka yino mi ʒiri bongo nima be nyaaga ka pili zupil' ʒee ni zupil' sabinli ni liiga sabinli.

Niriba anahi n zaya ka niriba ata pili binyera ka gɔbi chinchini ka so gbibi kurugu ka bɛ zaŋ chinchini ʒehi pili yino maa dini nyɛla zaɣa nuɣuso ni namda maa dizaa kom nyɛla zaɣa dozima ni zipilti maa zaɣa ʒehi ni zaɣa dozima.

Kom m biɛni ka ŋarima pa di zuɣu ŋarim ʒehi be dinni zaɣa nuɣuso zaɣa vakaha biɛ dinni ka yiya ʒɛya ka zaɣa vakaha biɛ yiya maa ni zaɣa ʒehi kom maa malimaŋa nyɛla zaɣa vakahali.

Salo n ʒɛya bɛ mee ni za sheli mama nyɛla komni n vari saɣari ka ye sitiri nuɣuso zaɣa vakahali biɛ dinni zaɣa piɛla biɛ dinni zaɣa nuɣuso ni zaɣa'sabila ni zaɣaʒehi ka sheba pili zipila sheba bi pili zipila.

Nema kpahibu sheen bɔŋɔ. sokam mi gbubi la ɔpiɛɣu n daara. n dari niŋda doo ,ɔ faari ɔpiɛɣu ka zaŋ nangban pɔbirigu n pɔbi kaye liiga dozim ncso jinjam sabinli. paɣba maa shebi yela liiga piɛla. liiga sabila ka zaŋ nangban pɔbrisi n niŋ

bi biɛla Alaafee tibbu shee bari maa n doya maa bari nim n doya ŋɔ ka bin tibiriba maa yɛ neen piɛla ni ni zaɣ nuɣsi ka bi nuuni bi su nusuriti ni nangbani pobirisi ni bi zuɣuni maa zaa nyɛla bin piɛla ka duu maa maŋmaŋ zaa nyɛ bin piɛla ni bin ʒiɛhi ni bi kundu nima

Niriba n piɛ foolii ʒɛ polo ni n pɔbi nangbanpɔbirisi n yɛ liiga ʒiɛhi liiga sabila zipiliti maa nyɛla zaɣa ʒiɛhi ni zaɣa piɛla ka shɛba ʒiya ka shɛba ʒɛ zuɣusaa.

Bi bɛla alaafee tibibu shɛɛ bini tibiri ba maa ye liiga vakahali bari nima maa zaŋ nɛɛn piɛlla pɔbi bi maŋa ka tiŋgbani maa ni zuɣusaa maa nyɛ zaɣi piɛlli ni zaɣi nuɣiso zaa bɛ dinni.